Uundama wokuyoga omeya ohawu kala wuudha ofulututu unene tuu shampa ku na uupyu. Kehe gumwe okwa hala okwiiyutha omagulu, nokutalaleka olutu lwe. Uundama mbuka, ohawu monika nawa ngele wa kundukidhwa komiti nokomagumbo.

Uuna aakwati yoohi ya kwata oohi dhawo, ohaye dhi longekidha nawa nohaya kala ya nyanyukwa shambishi megumbo mwa tselwa, oshoka ohaya ningi iimaliwa oyindji. Oombongo ndhika otadhi yambula po eliko lyoshilongo shetu, nokuyambidhidha mwaamboka kaayena iilonga okuya pa oompito dhiilonga yo ya mone etemo lyawo lya kehe siku.

Oshimbombo shomahangu opamwe nonyama yondjuhwa yili kohi yomagadhi goongongo nenge goongombe yatulwa metiti, oyo yimwe yimwe yomiisimanikulya yoshiwambo unene tuu ngele pena aayenda opo ya taaguluke oshama.

Omahala gomavululukilo nago wo ohaga kala ga kundukitha mpoka puna eshito lyanampongo tali hokitha. Puna uumeya womwenyo nenge othithiya oshowo okamuzile okatalala taka ziilile komafo gaziza nawa.

Uuyogoki owa simana kutya nee pamwe opo mpoka puna iinamwenyo yomomeya opwa pumbwa okwoopalekwa. Oshoka popepi nomudhingoloko gwiinamwenyo yomomeya ngele opwa luudha otashi vulu okufaalela oombakiteli momapunda giinamwenyo mbyoka. Onkene nee aluhe opaleka po mpoka tuu puna omeya geli popepi.

Evi lyanampongo oli na omasilundundu. Pomahala gamwe ihapu mene nandenande omanga pugamwe hapu mene omaludhi giihwa tayi hokitha nohayi panga.

Olukalwa lwoye nalu kale lwa ndulukwa po, mwaa mbyoka yomeshito, okutya nee pamwe omwiidhi gwa tetwa nawa nokutula kombanda yondunda yoye nenge pamwe iipundi mpoka ho kuutumba naayenda yoye ya simana, nenge ngaa pwamwe naanegumbo lyoye tamu hapula oohapu dheni, iitaafula nayi kale wo nayo yaza meshito, lyo egumbo lyoye.

Oshitunda shetu osho shimwe shomwaambyoka yina eshito tali hokitha noku hila omeho gaatali okuza kiilongo oyindji. Ngaashi nee iilumbu oshowo aazayizayi ohaya tyapula okukeenda okwiiyutha omagulu noku tondoka koondundu oshowo iisilundundu.

Onduli ndjoka oyo yimwe yo miiyamakuti mbyoka yi na othingo onde. Ohayi monika nawa, oyi na omalwaala omandjimbi giipitithila po ehala pokati. Onduli ohayi li komiti omile iiyimati nomafo, oshoka iinamwenyo iikwawo itayi adha ko nande.

Kapena Omuwambo ngele kena newewe okuna oongombe mbika oyo yimwe yo miinamwenyo mbyoka ya simana kAawambo oshoka ohaye yi longitha moonkalo dha yooloka kutya nee pamwe oposhituthi shenyanyu nenge sholuhodhi.

Otashi hokitha ngele aantu ye na omalukalwa gawo gi iyepa komakwawo neshito ihali kala li li moshiponga. Omolwashoka iimeno, iihwa nomiti dhomaludhi ohadhi kala dha mena nawa pomahala gadho no inadhi monithwa oshiponga shi dha tetwa po. Shino otashi yambidhidha meshito, oshoka itatu kanitha omiti ndhoka dha simana unene.

Omagumbo goshinanena oga longwa ge na ehala pondje mpoka to vulu oku iyutha momagulu, wa kuutumba po wu li momuzile, to dhilaadhila nawa, wu li pombepo tayi pepe nawa. Oto vulu oku eta ombete yoye pondje, etalashe niikuusinga yoye, opo wu kale we egamena wu li mombili wu li megumbo lyoye.

Opuna iiyamakuti yili iyali mbyoka yayooloka kiikwawo. Otatu popi ondjamba ndjoka yina omukati noyi na noshipa oshikukutu elela. Onduli oya yooloka nokusimana omolwa othingo yayo ndjoka onde.

Opu na omahala gamwe gafa ombuga, ihe kageshi ombuga omolwashoka owala Shiyenga shaNangombe a shonopala nevi inaali mona omeya ga gwana. Iihwa ohayi tameke tayi gu omafo gawo, oshoka ngoka gali ko kage na we kutya ota ga yambidhidhwa nashike ,otaga pi owala komutenya. Omwiidhi woo ohagu tameke tagu shungala oshoka ka pu nasha omeya ga gwana.

Mezimo lyiikwamawawa otamu adhika omadhila omanene ngoka goothingo dha fa dha nogoka dha taalela pevi nohayi monika nawa ngele we ya adha ya thikama komukunkulo gomulonga nenge gwefuta lyontumba. Odha simana oshoka otadhi gwedha kuuhupilo woshilongo.

Oshitunda shetu osho shimwe shomiilongo mbyoka yina omasilundundu noondundu odhindji dhuule wayoloka nodhomithika tadhi tilitha . Odha kundukidhwa komamanya omanene oshowo omiti dhomaludhi gayolokathana nomwiidhi kooha . Omwa totwa ihe uundjila wo kuya kombanda yoondundu

Okaalita kenenevi oka kuthwapo ehala olindji komeya omilonga omayana, omadhiya nomatale omanene muuyuni ga kunguluka noga dhiingoloka evi.

Uunamapya nuunimuna ota wu ligola shoo natango ehumo komeho lye ya moshilongo. Omolwa omutenya ngoka hagu tapateke iimeno noku shungalitha omafo opwa kongwa onkalo nomukalo gondunge ya kwata miiti oku yi siikila noothayila oontokele.

Oontanga dha nelendele lyUugwanga nadho dha ningi yamwe yo mwaa mboka haya kwata oohi noonete. Oohi ndhika ohadhi kwatwa noonete ngele yu umbilwa momeya ngaashi momulonga nenge mokatale kontumba mu na oohi nenge yimwe yomefuta mbyoka tayi vulu okukwatwa. Ohayi kwatwa nduno noonete, opo yi ka pungulwe pehala liwe.

Momeya omuna aakaluntu yawo, tatu popi oohi oonenene ndhoka dhina omalwaala tohala okuga papakanitha nomeya . Ohadhi mbwindi woo nokudhana momeya eto fuuka.

Owu na okangwena koye wa hala ka tetwe nawa ka kale ku ukilila nenge pwame omwiidhi gwa lundalala molugumbo lwegumbo lyoye? Opu na uushina mboka tawu ku yambidhidha okukutetela ayihe mbika yi kale yu ukilila, yi kale inaayi hwandalala noyi kale tayi monika nawa okuhila aatalelipo nande oyo mezimo lyoye.

Opena embakumbaku limwe lya tseyika nawa , ndyoka tali ku yambidhidha ngele owuna okangwena ke ku lulila. Wafa wuna pamwe oshituthi wa hala aantu muye mu nyanyukwe pamwe, embakumbaku ndika otali ku tsu epepe, sho tali ku tetele po omwiidhi gokombanda ,noku lalakanitha omahala agehe ,ga kale taga monika nawa.

Uuna Nampongo ye ga tilile pevi, aaluudhe/Aawambo ohaya yi unene miihwa taya ka teta omakota gomiti taye yi pangelele kumwe nokuyi kwatakanitha sha fa to ti pamwe ontala, ashike ohaye shi dhengele nokukwatakanitha nehala lya landula ko opo ya taaguluke ngele kohi ku na omeya, sha fa to ti ontopa.

Eshito lyaNampongo olyoo pala nolya pwa thilu. Oto adha mo nee omamanya nenge iihwa yomaludhi ngaashi nee gamwe ngoka haga monika nawa, taga vulu nande okuupikwa nokuningwa sha shimwe tashi vulu okulongithwa. Ope na woo noondundu ndhoka ,omahala omawanawa to vulu oku ka londa ko nokutondoka ko, oshoka uundjolowele owa simana noonkondo.

Ethimbo lyomuloka ngele Nampongo e ga dhenge pevi, aanafaalama oshowo aanamapya nayo wo ohaya kambadhala opo ya konge omikalo, opo iimeno yawo yi kale yili mesiloshimpwiyu, okutya nee omambakumbaku, yi tetwe yi thike pamwe, okupulula nenge okuhelela.

Shimbungu ngele owe mu adha mokuti, ohashi peya wumu vundakanithe nombwa toti pamwe okatali, oshoka koshipala she okwe mu fa nayi, ka kele oku na wo omatotono omashona gu uka kuuluudhe.

Omolwa uutekinolohi mboka tawu pula komeho ethimbo kehe. Omukalo gumwe gwa ndulukwapo kaanafaalama ogo ngoka gokupombela omeya kiimeno. Ohagu pombele nee mbyoka yili kokule naambyoka yili popepi ashike omukali nguka ohagu hepeke omeya.

Manga etango inaa likapa oyana omizile monika ndhoka yomagumbo naandhoka dhomiti. Aantu shoya tegelela lyitoke , yoyaka thuwithepo omagulu gwawo , ohaya gondjo momuzile moka oshoka okuvulukwapo oshitopolwa shuundjolowele.

Methimbo lyookuku, aakuluntu yetu oya li haya teya niimbamba, ano omayima ga fa omandoloma gatungwa moombale haye ga tula kmbunda, opo ihe sho taya teya iilikolomwa yawo yomomapya yo taya tula mo ihe. Inashi fa methimbo lyopaife sho iinima ya yooloka noya lunduluka.

Omolwa uulingilingi mboka waya pombanda moshitunda shetu, aanafaalama nayo ohaya kala yeli uupathi. Oonzi, osho wo oonewewe, nayo ohaya edhililwa nawa miigunda yawo, opo eliko lyomuntu likwatelwe po.

Aanafaalama ohaya tala kutya evi ndino otali vulu tuu shili okutupa iipalutha yomaludhi, otali vulu tuu shili omboga tayi kunwa po nenge oshimeno tuu kehe shomaludhi nomaludhi otashi vulu tuu shili okumenekwa po, otashi vulu ngaa okutsapuka po yo taye yi sile nee oshimpwiyu kutya okuyi tekela nawa, okuyi tula nawa moonayilona opo yi mene yili mesiloshimpwiyu.

Ohi oya simana. Otoyi imomene kondando yili pevi. Yo otayi indjipaleke uukolele woye , yo ishewe oto vulu okuyi landitha ,momaalaka twiimonene mo sha shomondjato.

Pethimbo lyonale, omanga evi inaali indjipala aantu, okwa li hapu monika omahala giiyepa pokati komagumbo, nosho wo omahala ga mbwalangandja ngoka taga vulu okulongithwa kaanafaalama.

Oohi dhokumunwa nadho odha pumbwa oku hawalekwa kehe tuu shoka we dhi longekidhila oshoka, iikulya nayo oyo omwenyo. Ngele we eta po pepi nenge wa kupula mo sha momeya, oha dhi nyanyukwa noku ku hambelela.

Opena wo oombuto dhimwe hadhi yambidhidha ngele owa hala okumuna, nokukala ho tekula oohi. Shino osha simana oshoka ngele owuna oombuto oto vulu okumona oohi odhindji dhomaludhi metale lyoye, nenge ngaa mokadhiya kopayeni hoka keli pooha negumbo lyoye oombuto dhika yoohi.

Uukolele owa nyenga gwamululu ngoka ha lala tali, kafute kanenganga tatu popi oondjamba nadho wo odha pumbwa omiti okuya mbidhidha shoka sha pumbiwa mo molutu noku koleka omasipa gawo. Aanafalama ohaya tula omiti muundini noku pombela momakana opo oondjamba dhi nine omiti.

Ehumokomeho ndyoka tali tondoka, opu na wo omukalo gokutsika uumeno muunayilona, noku wu tula momikweyo. Wumwe ohawu ka landithwa po, omanga wumwe ohawu menekwa ashike ngaaka.

Oongombe odha simana unene kAawambo oshoka ohakuzi omahini ga kaningwe ehini, noshowo onyama yawo ndjoka hayi vulu okukwewa, noku ndulukwapo miinima ya yooloka. Ohadhi munwa nduno nawa tadhi silwa oshimpwiyu, okupewa omeya oshowo iikulya, nokulanditha kiilongo mbyoka kayina onyama yoongombe.

Iimeno oyindji ohayi mene nawa, nokutsapuka nawa nokukala ya hapuka nawa, opo yi ku yambidhidhe kuundjolowele woye wu kale wu li nawa wa paluka nawa. Ongele nee yi li mehala lya silwa oshimpwiyu nawa. Ehala lya yela lya ,ehala li na ombepo tayi pepe nawa nongele nee tayi ka tulwa moomaalaka moka yi landithwe tse tu lande nayo oya pumbwa yi kale ya longekidhwa.

Ondjamba oyi na omakutsi ga yalalala ga fa iinguma nosho wo omushila omufupi, nongele oya tsakanene nonkwawo nayo oyi na omukalo gokukwatathana ngaashi naanaa aantu ngele twa tsakanene nooyakwetu hatu ipopitha.

Oweshi tseya tuu kutya kehe oshimeno osha pumbwa esiloshimpwiyu? Iimeno oyindji ohayi mene ya manguluka ngele oombuto dholudhi lumwe dha kunwa momukweyo gumwe gu ukilila, tapu piti ihe ehala opo iikwawo yi landule ko.

Aanafaalama naalongi yomomapya ano ookatokoti oye shi koneka nawa kutya kiikulundundu nokoondundu ihauku mene iimeno mbyoka haya tsike mo oshoka opuna omamanya ngoka gelei kohi taga thiminike iimeno mbika kaayitaandele omidhi dhawo nawa ngele tayi piti.

Okumuna noohi oko omukalo gumwe ngoka tagu fala oshimaliwa neliko lyoshitunda komeho. Ngele aanafalama yena otseyo nowino yokutekula iinamwenyo mbika yo momeya ota shi kala nawa.

Omahala ngoka ge li kominkulofuta oge na evi ewaanawa ndono lya thethenga kaali na nande uumanya na ohali thipatele ngele omuntu to lyata ko. Ohali fuula unene naantu oyendji oko ha ye kiiyutha omagulu pethimbo lyoomafudhepo.

Ngashi ne ethimbo lyomuloka lyali lyatya ngeyi otwali kolamo oshindji momapya otwa teyamo oshindji. Oofulaha nofulaha, iigadhi yu udha, oshako dhu udha yamwe oya tsilika nande omo mayemele. Otwa teyamo oshindji oku za nga kiilya, iilya mbyoka iiludhe, iilya mbyoka iitokele, mbyoka iitiligane nombuto ayihe yomaludhi otwa monamo oshindji.

Omukulofuta gwefuta ohagu kungulukile iinima oyindji ya yooloka ngaashi nande oombwa dhomomeya, oohi dhomomeya naashihe shoka sha li mefuta inaashi taambiwa ko, kutya nduno oshi na uuzigo, nenge osha ya kondje shi ka uve po ombepo, oshoka efuta nalyo ohali kala li na omakuthikuthi lyo nalyo olya pumbwa sha shi na uuzigo.

Aawambo oyendji oshikulya shawo shasiku keshe osho oohi oshoka ohadhi kala ndhina oondando dhili pevi noompu okulongekidha ngele owedhi sile oshimpwiyu nokudhi tanda nawa otwiilikolele uundjolowele woye waya pombanda.

Methimbo lyo paife ngele ino hala oku longa mepya , to longitha omatemo ngoka gali haga longithwa methimbo lyo nale ,oto vulu woo okwii thana omatemba ngoka giinekelelwa iilonga mbika. Shampa ihe pena ngoka teli hingi eli koluli, olina owala omatemo ga faathana naana netemo.

Omalukalwa gopashinanena ogo taga ti pii moshilongo shetu. Wutya nee pamwe oongoka ga tema nogena uuyelele ta wu hokitha nota wu hili omeho oku za kokule, nenge pamwe evi lyopamudhingoloko ngoka ndyoka lya yela nawa kaalina omamanya.

Shanakulya oshanakulonga. Aawambo tse aantu twa yambekwa, oshoka mevi ngele owa tula mo oombuto dhoye ndele Shiyenga shaNangombe e teya oto likola ashike nawa, wutya pamwe ehangu lyoye, otali tula ko nawa oonanda e to kala wa nyanyukwa, omakunde, omapungu naayihe to vulu okuteya mo.

Ekwato lyoohi olyasimana oshoka otali humitha komesho eliko lyoshilongo shetu nokutotudha pamuthika niilongo mbyoka yinasha muuyuni.

Kaandje oye gumwe gomiinamwenyo mbyoka hayi monika noyi li molupe lombwa, ano ya za moludhi nomezimo lyookatali. Oyi hole oku kala miihwa.

Omolwa omahala gokumbwinda ngoka haga kala gu udha ofulundundu, ope na wo omandoloma taga vulu okulongithwa onga omatemba gomeya gokuyoga omeya opamwe naakwanezimo yoye.

Okashina kokuyungula okasimana uunene kaawambo. Okukweya omahangu, iilya oshowo ayihe mbyoka iiteyomwa tayi pumbwa oku kuthwa olungu nokuteywa yilundululwe miinima tayi vulu okuliwa.

Iilumbu yetu etela iinima. Opena uushina wumwe hawu longithwa oku tuyambidhidha ngele tatu fulu omalambo. Uushina mbuno ngele wekalongitha nawa, ota keku longele shoka wahala, oku kufulila elambo ewawawawa lyaya muule tovulu nande oku tsikamo sha shoye shomiimeno.

Meshito lya Nampongo omwa pakela okuza tuu koonduli dhoka odho kananathingo, hadhi li komiti omileleka, uumenye nuupundja, ongoo ndjoka yomalwaala noyo mezimo lyoondongi. Oshowo iikwamawawa yomaludhi ngaashi oompo.

Ngele tali ka pa oyana ohali imonikila sho oonte dhetango hadhi siilile nokugandja olwaala lwa fa olushunga, naambyoka yomeshito tayi hambelele Nampongo sho hayi ka thikama komalwaanda yi dhengwe po komutenya gwahugunina omanga uusiku inaa wu ya.

Shana kulya osha nakulonga, nashoka to kunu osho to teya ngele owa longo wu itulamo oto ki ipalutha ngoye mwene nanegumbo lyoye oshowo mboka yo popepi nangoye, oshoka evi otali kupe oshindji shoka tashi ku nyanyudha notashi kala shanyanyudha olutu loye oshoka iiyimati oto likola nawa noto vulu okukeyi landitha wu imo enemo iiyemo.

Omolwa ehumo komeho ndoka ta li tondoka kehe esiku. Opena omikalo odhindji dhokuhupitha omeya ngaashi omikalo gopashinanena ngoka go kutula okamunino popepi noshinemo opo omeya ka ga hepe.

Iinamwenyo yomomeya ngaashi oohi ohayi ya komukunkulo opo yi konakone uushikependjewo wayo. Ngele owali wuna shi toli etoshi dhaadhiga ohashi liwa po meendelelo oshoka nayo ohayi kala yasa ondjala noya pumbwa sha shokulya oshoka momeya itayi kutile mo.

Omahala gomayinyanyudho oga simana noga pumbwa wo okumonenwa mo ompito meshito nomomidhingoloko dhetweni, kutya nduno okandombe kokumbwinda moka aanyanyamagulu noontungwa dha siikila ombepo haye ya oku iyutha omagulu nokuvululukitha omadhiladhilo gawo.

Eshito lyanampongo olya Pamela, omuna iinamwenyo oyindji, mbyoka ha yi Monika yina omalupe, iileeleeka, nongele owe yi tala, oto hale kutya ombwa yo mandjafufu.

Shimwe shomiiyamakuti ya simana moshitunda shetu osho oosino. Ethano lyadho oha li adhika woo nookihako yopoombelewa oonene dhepangelo . Iinamwenyo mbika oyina oniiga dhu ukilila tso mombanda noyina omakonda gafa omaludhe lopeveelela nomushila omuludhe.

Omagumbo ngoka geli pooha nuundjila osho woo gakundukidhwa komiti ohaga kala taga monika nawa, unene tuu ngele Amusha eli pokuka pa oyana, sho omizile tadhi gondjoka ohapu kala ta pu monika nawa.

Methimbo lyopaife ndika lyehumo komeho tali tondoka onga iitukutuku. Oto adhamo nokuli aantu taya tsike nenge taya meneke omafo, oomboga yomaludhi ngaashi ndjoka hayi liwa muushimba ndjoka yoshinanena, tayi menekwa ashike okulongitha uukwatekinika niinima oyindji yopawungomba okukwathela uuna kapena omuloka gwagwana.

Oshilongwa shuunamapya nuuniimuna shoka shaha moshilongo shetu oshetu etela uuwanawa . Opena omukalo gumwe go ku pombela omeya miilwa wathigapo ehala oshoka omeya ogo omweyo go ogasimana kaantu nokiinamwenyo nogapumbwa okulongithwa nuukeka nomomukalo omuwanawa lela.

Iikwamawawa nayo oya pumbwa sha shokutula mepunda otatu popi iipalutha mbyoka ya pumbiwa koondjuhwa, omakondombolo noshowo oondjuhwa ndhoka oonkiintu. Ngele nee dha hawalekwa ohadhi matukile ihe pondje mpoka hadhi ka adha uushikependjewo wawo nokuyanga shimwe ishewe sha gwedhwa po opo ngaa nadho dhi tule sha pepunda.

Oofabulika oonene muyuuni ohadhi sile nawa oshimpwiyu iikulya, omanga inayi longulula noku nduluka posha twa pumbwa. Ohayi yogwa nawa ya tulwa miikwatelwa iinene, oshoka uundjolowele owo uufuli. Omeya ohaga kala ga tulwa mominino noku pombelwa kiikulya.

Othithiya yomwenyo oya simana. Nohayi opaleke eshito ngele weyitala yatulwa pokati koondundu nenge iikulundundu nosho wo okamwiidhi kaziza nawa keyi kundukidha.

Owe shi tseya tuu kutya oyendji yomaanaafalama yomoshilongo shika ohaya teya mo oshindji momapya gawo. Ohaya teya mo iikunomwa ya yoolokathana ngaashi oomboga oontalala, omatama, omafo ogendji nokuyambidhidha kiipalutha yawo, shoka shi na uundjolowele osho thimba yi na ongodhi methimbo ndika lyopaife.

Iikwamawawa oyo yimwe yomeshito , mbyoka tayikunyanyudha nohayihokitha ngele weyitala, opena omadhila ngoka ngehole popepi momeya, ngena othingo dhafa dhanogoka ohayimonika nawa sho yina ungulu wawo wafa utilingane.

Uuyuni awuhe owa kundukidhwa komeya. Okuza ngaa kiilongo iinene omanenevi ngaashi Afrika, Asia, Antlactica noshowo yilwe ya gwedhwa po, omeya ashike ogo ga kutha po oshindji nonando poombinga dhimwe tapu adhika ngaa nando oombuga nenge omahala agehe gevi tapu vulu okutungwa.

Oondjuhwa nadho odho dhimwe dhomiikwamawawa. Moka twaadha omakondombolo, oondjuhwa oonkiintu oshowoo uuyuhwena. Ohadhi ka hadha nokunyanga kehe tuu shoka shili mepya taye shi adhamo.

Keshe shoka tolikola oshapumbwa oku opalekwa nawa. Kutya neee pamwe otashi tumwa komahala shika landithwe komavi gokokule. Aanafaalama oya kongo omukalo nguka opo kehe ombakiteli yikale ya yogwako kehe koshilikolomwa.

Namibia nande nakale oshitunda oshi shona , sha dhinikwa okuzq komihoka ndhoka dhilimo unene nevi , Namibia nasho woo oshiikutha kohi. Oshina omakwatathano gakola ga kwata miiti , osho woo nomahangano giigwana yuuyuni opo yi yambidhidhe ngele punasha.

Omolwa uutekinolohi mboka tawu endelele methimbo lyopaife, iimeno yimwe wo ohayi mene nawa ngele tayi yambidhidhwa. Otayi yambidhidhwa opo yi mene yu ukilila, yi mene yi tule ko iiyimati yo yi vule oku ka landithwa nenge oku ka pewa po mboka ye li mompumbwe. Oya pumbwa wo okutetwa nawa, tayi ukililithwa nawa, tayi mene yi li megameno nomesiloshimpwiyu lya kwata miiti.

Ontana dha nelenge lyuugwanga pethimbo lyolufuko ohadhi kala tadhi monika nawa, oshoka oodhelela dhawo odha gwayekwa nawa nomalutu gawo otaga monika nawa, ya zala oonyoka, yena omishila, yena wo shoka tashi pumbiwa oku ka ninga elugo lyoye. Opo ihe aasamane mba yeya oku hogolola po ngoka taka ninga ngwe , ano omukulukadhi gwe.

Iimeno nayo oya pumbwa wo omuzile yo oya pumbwa ehala ndyoka tali yambidhidha, opo yi mene nawa, opo yi ku pe iiyimati yomaludhi. Oya pumbwa toyi kunu yi li pehala limwe mbyoka ya faathana. Mbyoka yoludhi lumwe nende uunawamundesha tawu kunwa wu li pombinga yimwe, iihakautu iingumutulu nayilwe ya gwedhwa po yi li pehala limwe. Po tapu kala pu na ehala li iyepa, opo yi mene nawa.

Omboga yomafo oya simana, ohayi longithwa iilonga oyindji kwaamboka ookapyoko mokuteleka. Ohayi menekwa yuukilila yili momikweyo yiipitithilapo omahala.

Aanafaalama nayo wo ohaya ilandele oombuto dhawo ndhoka dhoku muna noohi. Ngele owedhi shasha metale nenge mokadhiya kopooha negumbo, oto vulu oku ilikolela oohi dhoye ndhoka tadhi tsapuka nokunkoka nawa.

Iiyamakuti ngaashi oongolo ohayi monika nawa unene meshito okuza tuu komalwaala gawo ngoka omatokele nomaluudhe nokalufufu kawo hoka kokothingo kombanda ho ohayi monika nawa unene. Nonando oya za mezimo lyoondoongi nayo oya simana ashike. Ohadhi ka nwa ihe omeya gadho oku itutika kelaka.

Oohi odha simana muundjolowele waantu, odhi na omagadhi gnoka ga longelwa mudho. Ohadhi kala pomaludhi dhimwe oonene noonshona, dhina omalwaala omambundu, omatookele nenge omatiligane. Ohadhi telekwa sha yooloka dhimwe ohadhi fuluka momeya, dhimwe ohadhi kangwa, nadhimwe ohadhi vulu okutulwa moondoha.

Aatalelipo mboka haye ya koshitunda shetu okutala iinamwenyo yomaludhi ngaashi ookafute kaNenganga noyindji yimwe yomiiyamakuti. Otaya fala eliko lyoshilongo shetu pombanda nokuyambidhidha moompito dhiilonga nosho wo iimaliwa oyindji tayi ya moshilongo yi kwathele nande okutunga oosikola, opo enongelo li ye komeho nokanona Okanamibia ka longwe.

Iinamwenyo nayo ohayi kala yili monkugo yina onkambe, ngele omuloka gwashonopala. Ohayi kakonga omeya mpoka tuu tayi adha pwatuta nenge pwatalama okandombe nenge okamulonga kondumba . Ohayi mbulukuta nduno yiikiikumwithe , oshoka omeya ogo omwenyo kukehe aantu niinamwenyo woo.

Aanafaalama yomethimbo lyongashingeyi oyeya po nomikalo gumwe ngoka ogo thimba yina ongodhi mokuhupitha omeya. Iimeno ngele yakunwa nawa momikweyo dhawo kutya mbino oyo matama nenge oyuuna wamundesha ohayi kala ne yadhingolokwa kominino dhomeya dha ukilila keshe mokameno.